Postpartum depression na serious metal health condition when e be say e dey affect mothers when newly born. E dey cause sadness for dem. E no dey make dem happy. E dey cause anxiety. E still dey cause hopelessness. Dem go dey lose hope. Then if you dey differentiate am from postpartum depression you go see say the challenges when mothers when newly born dey get, e dey need e get treatment. And e still need support. The support and the signs wey e be say na dem dey cause dat postpartum depression so, na emotional changes. Dis emotional changes The emotional changes wey I dey talk so, I don fes talk am be say sadness dey inside. Hopelessness when you go lose hope. You no go get hope again. E dey. Mood swing wey e be say you no go dey happy, you no go feel okay. You no go dey okay. You no go fit you no go know wetin dey do you. You sef go confuse. I talk am before lost of interest still dey inside. You no go get you no go get mind say make you do any work at all, make you do anything, different-different things. You no go fit dey sleep. You no go fit chop. Your energy e go be like say you no get power again. To carry your pikin sef e go hard. You go even dey think say make you do yourself bad thing or make you do your baby bad thing and dat kin thing e no good. You fit even dey think am say make you even kih yourself or make you kih your baby. You fit even dey think say you yourself na bad pesin. You go dey shame. And you go still dey reason say, you no you no worth sef to dey. You go look yourself less-less, like say you no reach anything. So, the difference the difference now when dey between the the postpartum challenge, the postpartum depression and the challenges be say: Impact on daily life. Dis impact on daily life be say e go dey hard for you to take care of yourself or your pikin. You no go fit take care of your pikin or take care of yourself. For mother when e be say e newly born pikin, e need support and e need self-care. Dis self-care be say, pesin wey pesin go take care of am. Dem go take care of am well well. Because pesin wey newly born, wey newly become Mama, e no suppose dey stress or dey do hard work. Then another one wey dey inside na Baby blues. Dis baby blues be say, if you born pikin finish, e get sometime, you go come dey feel bad. You no go dey happy. You go dey vex-vex. Different-different things go dey come your mind. E go last for like one week or sometime e dey last for a month. So, no be your fault—na because of dis postpartum depression when we dey talk so. Na im we dey call dat baby blues. When I talk before say, you go dey feel sad, you no go dey happy, you go dey vex for yourself—e go be like say you do bad thing but no be bad thing you do. So wetin you go fit do wey go make you dey okay be say: You fit call for support. You fit call your families, your friends or any support group at all wey go fit help you, connect you. Then you no go dey feel bad again. You no go dey feel happy again. If dem dey around you, pipu wey you love—dem dey around you—you no go dey feel bad again. Second one be say, you fit still seek for help. You fit still go see doctor. Dem go diagnose treatment. Dem go give you treatment. Find out wetin dey do you, so dat all those thing wey dey do you… So, wetin I first talk—you go meet any doctor, or doctor wey e be say e dey check pesin head. Wey go check your head. You go explain give am—say, “Ah See wetin dey do me oh!” E go know wetin e go do. If na to give you somethings oh, if e get medicine wey e go give you wey you go take wey go make you dey okay, you go know. The third one be say, you go dey take care of yourself. You go dey relax, you go dey sleep and you go eat beta beta food when e be say if you chop am finish, you go dey okay. Sleep go even carry you. You fit still dey do work wey e be say if any work come your mind to do, you fit still do wo work—wey e be say if you do am, e go bring joy, e go make you dey happy. Your mind go dey sweet you. You go sleep well. You go relax well—dey relax well, dey chop well. Dey eat beta food. Dey do wetin go make you happy. Wetin go make your mind dey sweet you. Then wetin you go fit do when e be say e go help for dis postpartum depression be say: No, no feel say as Mother wey newly born, no think say you no you be weak woman or you no you no worth you no worth am—no! Just, wetin you need be say, just understanding love— You go need pipu wey love you. Pipu wey go dey around you. Wey go make you feel say dem like you, your body go sweet you. Na wetin you go dey do. Thank you.

Woman wey newly born, e body dey change. Different-different things dey comot for im body. And number one thing be say, e get one thing wey dem dey call uterine contraction. Dis uterine contraction na when e be say, where e for dey piss, where the pikin for dey come outside, e go come back to normal size wey e first dey before e born pikin. You go dey piss well. Within sometime, maybe for a week, the thing go dey okay. E go come tight back. E go dey okay. Two be say, e get one thing dem still dey call vaginal discharge. Dat one na water, different-different things wey dey come outside for woman body after woman don born. But for some time, e get where e go reach, e go stop. Nayin be dat one. Then e get one other one wey dem still dey call perineal healing. Dat perineal healing na im be when e be say woman born. If the woman born, e get where e go reach, the place go heal. Dat place so na when e be say woman dey born pikin. Maybe the place pikin too big, e no fit come outside, dem go come tear am. Dem go come tear the woman body. After dem don born the pikin finish, dem go come sew am back. So, e get where e go reach, the place go come heal finish. E go well. The place go well finish. Nayin be dat one. Another one na abdominal muscle recovery. Dat muscle recovery na when e be say woman dey born, dem go come tell am say make e push. As e come gather all the power come take push im pikin, as the pikin don come outside, all the body go weak. The bone go weak. So, e get where e go reach for like e get where e go reach — like one month time — then the body go come e go come get e power back. E go come get e body back. Im body go come dey okay. E body go dey normal. Because e no dey easy make woman wey get belle born pikin, push am, use all e strength — e no easy. E still get some wahala wey dey follow woman when born. If woman born finish, you know say blood go dey come outside for im body. E go dey comot blood for where e woman body dey. And for wetin you go do wey go make you help dat woman be say, e get wetin dem dey call pad. Nayin e go dey wear for under dat place wey go make the blood no dey stain im body. Na dat one the blood go come dey soak. Wey e go take dey help am. One thing wey dem dey call tampon, e no good make woman dey use am — make e no give the woman infection. Then if you dey wear the pad under dat place, na within e go dey for dere for like four to six hours you go dey remove am. E fit no even reach. Anytime wey you like, when the blood don soak am, you go come out am. You go still dey monitor, you go dey look the blood wey dey come outside whether e dey water-water or abi e e dey thick-thick, e heavy-heavy. If e heavy, you go go hospital go tell doctor say: “um Blood wey dey comot for my body e heavy oh! E no be like water oh! E dey fall comot oh!” Dat one no good. Na dat one nayin dem dey call blood clot. E no good. You go still dey drink plenty water. If you dey get pain for belle, dey drink plenty water. Nayin oyinbo dey call hydration. Dey drink plenty water make e dey flush the blood come outside and things wey dey your body. Wear cloth when e be say you go dey free inside. The cloth e no good tight you make the blood for dey flow well. Make your everything wey dey your body make e dey move well. No wear cloth wey go tight you oh! Naso I see am. E get one wey dem still dey call perineal pain. Dis perineal pain so be say, if your body dey pain you, maybe the place come swell up — wetin you go do wey go help make am dey okay be say, you go buy cold water water wey cold or block ice block. You go put am for the place. E go make the place no swell up again. E go help am. You fit still boil hot water, pour am for inside bucket, sit don on top. Still put cloth for inside water use am press your body. Sit down on top the hot water — dat one still dey help for woman when born to we to well on time. You go still look wetin doctor tell you. If you see doctor, anything when doctor tell you — you go still take dat one. Some, e get medicine wey dem go give you wey go still help you well. You go still dey take am the way doctor take tell you. You go try put your body well. Eat beta food make you for well on time. Dey take medicine the way doctor talk make you take am. Another thing wey e be say e go make you well on time — dey try dey rest. No dey do hard work. No dey do work wen hard. No dey carry thing wen e be say e heavy well well. Try dey sleep well. Dey eat beta food. Dey drink beta water wen clean. Eat food wen e be say e go give you blood for body, go make you well on time. Dey drink plenty water — dat one still dey help. You go still go hospital for checkup make doctor still check you, know say, “[Ah You dey well oh!” If your medicine finish, tell am say Ah If you get any challenges, still tell am say: “See challenge wen I dey face oh!” And as you dey do all dis things, e go help you well on time. You go dey okay. Your body go come come back like the way e dey dey before. Na wetin I see talk be dis.

National Health Care Insurance System Dis one dey talk about government — about health care, how government take dey care, how government take dey help pipu for where money dey. For where for pipu wey dey live their country. Nayin dis one dey talk about. E get one wey dem dey call universal coverage. Dis universal coverage na when everybody cover when government go cover everybody when e for where money dey. Like dis one now wen be say pipu dey take loan. If dem go take loan, dem go give dem — dem go come give dem time wen dem go take pay the money back. Come give dem interest say ah dis one na interest wey una go pay oh! Wen dem go add join for the money wey una go pay and e still get other one wey dem dey call government funding. Dis government funding na all dis tax wey e be say, you go see pipu wey go wear cloth, dey go dey waka market, stall to stall, go dey collect small-small money from market women, from pipu. Because the money wey dem still dey collect, dem still dey use am take dey help for some areas. E get some places wey e be say dat money wey dem dey collect, dem still dey gather am take dey do some kind things for community — for some places. E get one wey dem still dey call comprehensive benefit. Dis comprehensive benefit na when e be say government fit still pay money. Dem go say, “um Pipu wen e be say dem dey sick oh! Eye dey pain dem oh! Body dey pain dem oh! Dem get any problem for dem body — mo una go so-so place, dem go give una treatment for free. Dem go give una medicine for free.” Nayin be dis one so. When dem go some areas, e get where dem go go, dem go pay money. Dem go say government go pay the money. Dem go say, “um Make una hear oh! Make una go dis place oh! Make una dig um borehole for dem oh, make dem take dey fetch free water.” Dem no go dey pay money for the water. Dem go still open um. Dem go still give dem money say, “Okay! Make una carry dis medicine go give pipu for free. Mo una take treat pipu.” Some hospita and some um nurses wen dey work for the hospita, dem go say, “Okay! Make una go treat pipu for free.” Why dem dey do am like dat? Because government don already pay dem. With the money wey dem dey collect from pipu, wen dem dey gather — wen pipu dey feel say dem dey chop the money — no! Dem no dey chop am. Dem dey still use am do good-good things. Beta-beta thing. Everybody still get one or two problem for body. Even if say money no dey, but sometimes dem go still carry dat free something come, pipu go still happy go there. Dem go give dem medicine, help dem for free. For additional benefit, e get pipu wen be say under dis private insurance, pipu dey wen e be say dem dey help. Dem dey offer good-good things to pipu when e be say e no dey under government. Pipu dey wey e be say dem get their own money. Dem go just come say, “Okay, make I support dis pipu wen dey dis community. Make I help dem do dis thing.” No be government money. Pipu still dey like dat wen dey help. One still dey wey dem dey call individual plans. Dis individual plan now na when e be say you no be you no dey under government. Na one pesin go just come outside say, “um Make I do dis thing for dis pipu. Make I help dis pipu do dis thing.” No be government money. Na their own personal money dem take dey do am. Dem go say, “Make I help dis pipu. Make I do dis thing. Make pipu benefit from dis thing wey go help dem well-well.” Nayin still be dis one so. The difference wen dey wetin I talk before and dis one wen I wan talk now be say: One be say, wetin government go do different from wetin one pesin go do. Government and the pipu wen still dey around am fit do something wey go big pass wetin one pesin wan do. Wetin one pesin wan do — dat one na just from e mind. E go say, “Make I use dis one take help dis pipu.” Especially when e be say the pesin na the community nayim im from come outside E go say, “Okay! Make I do dis thing make pipu know say na me — wey be their pikin for dis area — na me do dis thing.” Dat one na wetin dem dey call additional benefit. E add e own join still take support — nayin be dat one so. Dis public task — na wetin government and pipu wey stand with dem dey do. Pipu wey dey follow government — wey still dey under government, wey dey work with dem — na nayin be dat public um public task. The other one na premium task. Dat premium task —na wen you fit still call am private premium. The private premium na when e be say na when e be say one pesin… Dem carry the work give one pesin or e come outside from one pesin mind say: “Okay! Na you go do dis thing for us oh! or e come outside use e mind say na me go do dis thing for una oh I go help una do dis thing.” Nayin be dat private premium. For Nayin be wetin one pesin do — and e dey help pipu well-well. And e cost. Naso e be oh, my pipu.

Dis one dey talk of funding source and e private health insurance. Dis funding source meaning say, pesin, pesin or pesin wey dey employ wey dem dey pay, .Wey dem dey pay better money — and when government dey pay, When e be sey na that money wen dem dey collect from pipu dem take dey pay am. But e get time wen e go reach e get period when e go reach — e go come be say e go come dey hard — dem no go see money again. Because no be every day dem go take go market say dem wan collect money from pipu. Market women wen dem go gree. Many of dem go dey shout, dem go dey quarrel. Some go say: “How much dem dey sell for market wey dem go dey collect money from dem? Sey na tax nayim dem dey pay” After dem don collect the money finish, dem go gather am take do wetin dem wan do — take do some kind things wen e be sey nayim dem suppose do. And after dem do all those things finish, dem go still sidon. All those govament things wen dem don do for pipu — if na community dem help oh, if na medicine free medicine nayim dem give pipu for free oh!, treatment for free nayim dem give pipu, Dem go still later si down, dem go minus the money wey dem don use wey dem take help pipu. Dem go come calculate dem go no sey: “um Na this one we use for so-so-so something wen we take help dis pipu.” The remaining one, dem go still no sey okay dis pipu wey work for us we go pay dem. Dem go steal from inside the money wey dem collect wen dem gather. Dem go still use am take pay pipu wen still dey work for dem. If dem do all those one finish, dem go come know the one wey remain for their hand. And dis pipu wey dem dey call public health insurance — Dem dey bring wetin dem take dey treat pipu come outside. Dem dey bring different help come outside wey e be sey dem know say e go help their pipu for community. Like: •Wetin dem take dey treat pipu medicine wey dem dey give pipu, • Different-different things wey e be sey dem know say if dem give pipu if dem carry am give pipu for free — dem no pay — dem no sey e go help pipu wey e be say dem no get moni dem still dey manage oh dem dey suffer. E get something wey dem dey call eligibility. Da eligibility na wetin e be say: • You go do am, • And if you do am, na wetin you go get mind do • And if you no say you no say if you do that thing you go do am to where e be say if you do am finish, e go sweet you for mind, • And e go dey okay for you. When e be sey even pesin go see am e no go complain. E go no say: “um Na di right thing nayim you do.” And as you do am, you no sey go benefit — even from money wey dem go pay you. And e dey always dey wen e be sey if dem go pay you and even before dem pay you dem no sey um dem go first look your age say so-so-so age an na why e be sey before dem carry pesin for work, dem go fir check him age say um: “This pesin don too old oh,”, “E too young oh.” If dem carry who old na, dem go know say um pesin no go fit do this kind tin — E don dey old and e no go too tay for dis office, e go comot. Na why dem still dey look age before dem carry pesin for work. E get wetin dem dey call impact, option, an cost. Dis one say: access to care — This access to care for public earth insurance na program wen e be say: • If you do am before dem pay you, • E get level wey you go dey, money wen dem go pay you go small. E still get pipu wen still dey high level wen e be sey money wey dem dey pay those pipu e big. For work now for office, no be everybody dem dey pay the same money. Pipu dey wey e be sey their level dey high — their money go still dey high. Pipu dey wen e be sey their level never still too high — so na small small money dem still dey pay dem. So no be everybody wey dey work for the same office no be all of dem dey collect the same monie. So oh if no be govament dey pay you sey na just one pesin nayim dey do di work nayim you dey work for e no e no dey under govament. So that one e go fit dey pay you money wey you want. And you go ask am sey even if e tell you sey see monie wey I go dey pay you, you get right to tell am sey “um Dis monie too small oh!” “you go add join am.” Dat one e no dey under govament. And these things so wen dem dey do e dey help pipu well well. E cost oh! But e get where e be say pipu where e be sey, like wetin I firs talk before, e dey help pipu wen e be sey dem no get, as dem help dem now provide, bring medication bring medicine, • Bring different-different things, tey help pipu, • Give pipu things for free, the way dem take give mosquito net, make pipu life good — make dem no mosquito no dey bite dem again — Na example nayim I dey use dis mosquito net dey talk about. Wey dem give for free to help pipu. Make dem take. Make mosquito no dey bite dem again. Na pesin wey employ you on him own — Na dem money dey high pass, And na dem dey na dem dey help pass the one wey plenty pipu organize. All those one before dem go still calculate, Talk talk talk — before you know, time don go.

Dis one Wey I Wan Talk Now Na Common Coverage Limitations Dis coverage common coverage limitations now: Number one na, dis one dey tell us say, pipu wen e be say na dem be the pipu wen dey say: “Do dis thing,” “No do am oh!” “Do dis do am go dis side,” “No do am go dis side.” Na dem be the pipu wen e be say na dem dey make things cost. Na dem e be say, if you plan say you wan go do something now — you wan buy dis thing — you don already hold money wen e be say na im you go take buy the thing. But before you go come now, before you buy here, buy here, you go see say wetin you wan buy don pass wetin you put for pocket dey go market, money wen you keep say you wan take buy something — wetin you buy don pass the money wen you carry go market — because things e don cost well well. You go buy something pass monie wey you carry go market. E still get one wen e be say — dat one na a bout hospital. When e be say something go dey do you, you go say: “um Dis thing e no reach to go hospital oh!” But e get where e go reach — pipu wey dey look you go say: “um Dis thing don too much Con go.” You go plan, you go go. But if you reach there, you go think say na small thing dey do you. But if dem write things come outside for you finish, you go con say make you go see doctor. After dem don write something come outside for you, you go see wetin dem write give you: • Medisin wey dem say make you buy, • Things wey dem say make you do, • Test wey dem say make you do — You go see say e cost, and e pass monie wey you put for pocket. Where you wan see the monie? Na dem — na dis pipu — na dem dey make all dis things e cost. You go plan say you wan buy dis thing, because e no get as e be when pesin go dey — e go dey get headache every time, e go dey sick-sick. You go say you no go go hospital — you go must go — because life na im dey important first. If you no dey a… na who dey alive nayim dey find monie? Pesin go plan finish say make e go use dis monie do dis thin — you go reach there — the money no go reach you. E no easy. Pesin wen dey do dis thing — wey dem dey call am policy holder. Dis policy holder na pesin or group wen e be say na dem dey talk wetin dey dey do. Dem go say: “Do dis Dis thing wey we talk — na him una go do. Make una no pass here. Make una pass here oh!” Na him be dat policy holder so. So na dem dey wait… so na dem dey do am. Make dem see gain for wetin dem dey do — na why everything dey cost like dis. Dem go do something finish — dem no go reason am say: “um Pipu dey suffer oh! Pipu dey manage oh! Dem dey find money oh!” Before dem go say — dem dey find their own — dem no dey think about another pipu. so oh E Get Wetin Dem Still Dey Call Network Limitation Dis tin na wetin e be say — nayim dey make network no dey work. E go dey cover some things when e be say even pipu wen e be say na dem dey make things — wey dey guide everywhere — even all dis thief oh! Pipu wey e be say na dem dey thief oh— na dem dem dey guide. When e be say dem go dey look around — dey find pipu — dey check everywhere — wen e be say thief no dey again. Bad bad things no go dey happen. Na dis pipu wen I dey talk now — say na dem dey say: • “Dis one na rules oh!” • “Dis one na wetin you go do.” • “Dis one na wetin you no go do.” • “No pass here oh!, pass here.” do dis one, no do dis one. Na dem be pipu wey e be say — na dem dey pay pipu wen dey work — pay pipu wey don already work. After dem don pay finish, before dem go do calculation — dem go con calculate — dem go con minus the monie — the things wey dem don spend for dat time — dem go con know the remaining one — con know the one wen be gain inside. E get some things wey e be say dem don plan before — but e no go reach dem do wetin dem suppose do. Because, wetin dem dey do before… before those pipu con come outside say: “um Make una no do dis thing. Make una dey do am like dis.” E don ready — dem don ready dey do the thing wey dem dey do before dem con dey do dat one. Before dem con bring dat one come outside sey mey dem no dey do am. Example na… When e be say you con reach get where you dey go — you con see say dem say: “Make una no dey piss for here.” You see am oh! You con dey piss for there. And you know say dem don already dey piss for there before den dey con dey tok am again na say um may una no dey piss for here” Before pipu go no say um dem say mo una no dey piss for here oh! E go take time — because dem no say everybody know say e don tey wey dem dey piss for dat place. So, if you now con come see say you dey waka you see where dem write: “No piss for here,” Your mind go first tell you say um: “Before na here we dey piss put — why dem con say make we no dey piss for there again?” Na why dem say make we dey ask question if we dey do things. You go see pipu, you go ask. No say: “Make you do something with your mind.” Ask pipu question — wetin you no know. Who dey ask question no dey lost. If you see wetin dem write — read am before you do. Make you no go pass boundary. You go check who you dey question. Make dem no go direct you go where you no suppose go. Look who you go ask question. You know say the pesin know am well before you go do wetin e say make you do oh! Make you no go ask pesin wey go put you for trouble oh! Question na dis one na him I talk.

Dis one wen I wan talk na concerning say pipu wen dey stay community or area when e be say, hospital no near dem. Hospital no dey the community. Na far place nayin hospital dey. Then the bad side of am. The bad side, the consequences wen follow if for dis pipu wen e be say there area the community wen dey dey stay hospital no near dem. Hospital no dey close na him I wan talk about so. Dis one be say, dis one, e dey cause delay, e dey cause miss treatment, e dey increase risk of disease. E dey… complication dey. Higher mortality rate. All these things when I dey list so I go explain am one by one. One na trans transportation barrier. Dis transportation barrier so na like if pesin wan come outside na, you wan go somewhere. You go need to find moto. You go need to find machine. You go need to find any vehicle at all wen dey carry pesin go somewhere where e dey go. Okay for community wen hospital no dey wen e be say hospital dey far from dem. Pesin dey sick, pesin get injury. Pesin wound oh! Cutlass cut pesin oh!. Pesin get accident oh! Dey need to find machine or moto wen go carry the pesin go there especially when e be say, you no get your own personal moto. You go con dey find the one wey go carry you go. And una fit dey go, hold up go dey road. Traffic go dey, road no go good. Before una go reach there, e go dey delay. Time go dey go. And you go… after you don delay finish for road now because of the transportation barrier wey dey so. If you reach there now you go dey say um! Doctor don close oh! Doctor no dey hospital again oh! Um Your medisin e no dey again. The one wey we been keep for you, we see say you no quick come na him we carry am give another pesin. Why? Wetin dey cause all dis thing? Na because say the hospital far. Transportation befor you con dey enter dey go. If na hospital wey dey close to you. Wey dey where you dey stay. Wey dey your community you dey stay, before you know you don reach there. Another one again na increase risk of complication. Dis one mean say, the more the thing dey delay, the more the treatment dey delay when e be say you no quick reach hospital. Dem no quick dey give you treatment. The more the thing dey delay. The more the sickness dey increase. The more the bleeding if for example pesin even wound now. Cutlass cut pesin or pesin get accident before dey go carry am reach hospital and the hospital far. Before dey go reach there the blood fit dey rush the more. Before you know, the pesin don weak. If na pesin wey dey get pain. Before dey go reach there may dey give am treatment the condition dey worse. The pain dey increase everything dey increase. So, na him make we dey advise say e good make you dey near hospital in case if anything happen. All dis things e dey increase. As you never quick reach there so, dey never quick dey give am treatment. Pain the pain dey increase. If na blood wey dey rush oh! E dey increase. E dey make the pesin dey lose strength. E dey lose power. E no go con dey get power again. The pesin go dey feel weak. Why? Because dey never quick dey treat am. You never reach there. Na him still be the another consequences for hospital wen e be sey e far e no dey near you. Another one again na chronic disease. Disease wey e be say, e dey pesin body. Pesin get am. E no quick dey treat am. E no quick get treatment. E no quick dey take medisin. E go con dey make the thing dey worse. If na injury wound wen e be say the thing wound well well, before dey go treat am, e dey worse. Na im be na im make am some pipu if dey no well or something dey do dem before dey go carry am reach hospital the condition don worse, the problem don worse. Dat one now if dey con reach hospital dey go con rush dem put for emergency ward. Dem go con dey rush, doctors, nurses go dey run upandan. May dem for treat am make e for survive the thing. Na him be the thing. Another one again na mortality rate. If you hear anywhere dey talk about mortality rate e mean say na death na im be dat one. So, dis disease and all dis thing if dey no quick treat am, dey no quick at ten d to am. Dey no quick diagnose am. Dey no quick confirm the sickness fast-fast. Dey no quick carry pesin go hospital make doctor for know wetin dey do am. E go lead am to death. E go make the pesin die. The pesin go con die even if e never reach to die but because dey no quick treat am on time. Dey no quick know wetin dey worry am on time. Because dey no quick reach hospital e fit make the pesin die. Na him make I be say for our ward today now, pipu wen dey die everyday. Dey plenty well well. The number of pipu wen dey die everyday dem plenty well well. Because many of dem no dey quick know sickness wey dey their body. Many of dem dey no dey quick treat dat sickness. Dey no dey quick treat wetin dey their body. If the thing don weak dem well well before dem go treat am before you know dem go die.

Dis one na about how things take dey cost now for hospital. Anything wey concern how you wan take buy medisin. How you wan take treat yourself make you well if you dey sick. Or pesin wey leg dey pain. Or pesin wey wan do operation. All those things don cost well well. Why e dey cost. Na because say Government, even um oyinbo um pipu, don bring new new thing wey come outside. Wen be sey if you wan do operation now, e go dey easy to do am. If to say na hand dem dey take dey do am before, now now na machine don dey. All those things, e don cost well well. If you reach hospital now, the way dem take do am olden days, no be so dem take dey do am again now. Everything don cost. E get operation wey pesin go do now. Operation wen e be say na fifty thousand dem dey pay before, na hundred thousand dem dey pay before — now now, you go dey hear two point five billion. If pesin break leg, dem wan put another bone for am, dem wan do the bone well for am. You go dey hear nine billion. Everything don cost. Because say technology don dey. E don come outside. Oyinbo pipu don do different-different things. Things don change well well. E no be like before wen e be sey na olden days, wey things cheap. Another one dey wey dem dey call chronic disease and unhealty lifestyle. Dis thing mean say e get pipu wey dey sick. Some get heart disease, some get diabetes. Dis diabetes na dat sugar when I talk say, if pesin too get sugar — sugar plenty for pesin body e no good — nayin make am. If you dey eat wetin dey sweet — wetin dey sweet well well wey sugar dey — e get where e go reach you go stop am. You go reduce am small. still dey take something wey bitter. Too much of something wey good wey sweet e no good. E get many things wey e dey cause for body. If you con dey take sugar well well, you no dey do exercise. You no dey walk. You go dey dey one place dey chop am, dey chop am. E dey kih. E get e dey affect pesin for heart. You go get heart disease. Even for your body, if something cut you now — knife cut you oh, cutlass cut you — e no go gree go on time. E go dey comot water. E go still be like pesin wey dey rub cream. Pesin wey dey bleach — if something cut am, e no dey gree go. E go dey comot water. The face no go dry for where the pesin injure. If the pesin get wound, e no go dry on time. E no go gree go because say sugar too much for your body. You fit still Pipu dey wey e be say dem go fat well well. Exercise e dey very good oh — e good well well. If you fat, you know say you no dey fit waka. You no dey fit stand up from where you dey you go sitdon to stand up na wahala. You go dey sleep, sleep. Try dey do exercise. Exercise good for body well well. Pipu dey now dey go chop food. Dey go chop, chop, chop. Chop Apu, chop dey go chop am well well, if dem chop finish to stand up from where dem dey na wahala, dem no go fit stand up. If you do if you dey dey like dat, you know say you fat well, try dey do exercise. As you dey do the exercise, sweat go dey comot from your body. Heat go dey comot from your body. E dey reduce all those things wey dey your body. E e get wetin dem dey call calories. Dat calories na dat food wey you chop wey dey make you dey fat wey dey your body. As you dey do exerci exercise, e go dey reduce am. As the sweat wey dey comot for your body, the sugar wey dey your body go dey comot. Everything wey dey your body wey go make you dey fat go dey comot. Some pipu fat full ground — dem no go fit waka, dem no go fit run. To breathe sef, dem no go fit breathe well. All those ones nayin be dat heart disease wey we dey talk about. If you dey drink water, dey know water wey you dey drink. Dey drink clean water — wen clean. Dey cover your food make you no dey get all those different diseases for body. Make you no go dey sick sick. Under dis thing wey I dey talk so, e get wetin dem dey call lack of transparency in medical cost. Some pipu now dey go go hospital. Dem treat dem finish. Dey don well oh! When dem carry dem go hospital, dem no dey talk. Dem reach hospital now, dem treat dem finish — dem well. Dem well now, nurses wey dey there carry money come say, “um See money wey una go pay oh! Na money wey we take treat una. Nayin you go pay. Nayin be dis.” Dem go dey tell you say e too cost oh! “um, wetin you give me? Which medisin you give me wey cost like dis? Which injection you give me wey cost like dis?” Dem go con dey price like say dem dey market. Dem no go understand say na the way dem take buy the things. Na the way dem take carry the things. And dem go still dey pay the nurses wey treat dem. Dem no dey reason dat one. Dem go think say na the nurses dey put money for dem — say na wetin dem go pay be dat. And no be all those ones fault. Nayin make am sometimes pipu go dey sick, but for dem now to con go hospital, dem go con dey fear. Dey think say, “um If I con go hospital now, any small medisin wey dem give me, dem go tell me say see the amount.” E go con cost. Say dem no get money to go hospital — nayin make most of dem dey dey house. Dem no go hospital. Na because of money wey dem dey call dem — when e be say e high. Money wey dem go tell dem say na wetin dem go pay — e too much. Nayin make plenty pipu no dey go hospital sometimes. No matter how dem dey sick, dem go dey house. Dem go dey feel say, “um! I never see money take chop. I go con go hospital con dey beg doctor, ‘Abeg collect dis one?” Na why most of dem no dey go hospital — because things cost well well. No be the nurses fault. No be the doctor fault. Naso dem see.

This one na how you go take price for hospital. Dey no dey price for hospital oh, but e get the way you go take follow dem talk. If you go hospital now, dem give you your bill say “um See money wey you wan pay oh,” you no say e too big, you go come tell dem say, “um Wetin una use for me oh, make una tell me.” You fit ask dem. You go talk to dem small small — no shout, follow dem talk small small no shout no dey rude you go talk to dem small small. You go come ask dem say, “um, injection wey una give me — how many? How much?” “Drip wey una give me — na how many? How much?” Then dem go come tell you say, “Okay, see how much be this one, see how much be this one.” You go come calculate am. You go see if the money wey dem tell you and the one you calculate — if na the same thing. Make dem no go add the one wey dem no do, come tell you say dem do am, come write am join. Nayin make you go ask say, “um, how much be this one? How much be this one?” You go come know. You go calculate am. You go know say dem carry another money give you for wetin dem no do for you. Know wetin dem do for you. Know things wey dem give you when you dey their bed, when you dey inside there. Know things wey dem give you — make dem no go tell you say dem bring this one and dem no bring am. You go come ask dem say, “um How much be everything?” You go come do your calculation by yourself. You fit still go meet pesin wey dey in charge of payment — pesin wey dey pay wey write bill come outside — wey dey pay money give. You fit meet am, follow talk say: “um see oh, abeg reduce am for me. Na this one I get.” E fit tell you say, “Okay, na this one I fit comot for you.” You go do am like that. Na so dem take dey follow hospital dey price. You fit ask dem for help. Pipu hospital dey wey be say if you go there you no see money take pay, e get wetin dem dey call charity care — all those pipu wey dey help, wey dey give pipu wey no get — dem still fit help you pay. If you ask. But if you no talk come outside, nobody go help you. Dey say na pesin na mouth wey open na him dey receive blessing. So, if you ask, you talk — you go see who go help you if you no get to pay. E get the one wey dem still dey do — when e be say if you no get money wey you wan take pay for bill wey dem give you for wetin dem take treat you — if you tell dem say, “um okay, make una write name write my name,” you carry your details: where you dey stay, everything. You fit carry am give dem. You go tell dem address for where you dey stay. You go write your name. Write your number. You go tell dem say: “Okay, every month na so-so amount na him you go bring.” For example, if na fifty thousand you dey owe dem, you no say: “Every month na ten thousand you go fit dey bring oh.” You go con dey you go tell dem every month you go dey give dem ten ten thousand. Before you pay am like dat for five months, you don pay the money complete. You go dey pay am small small. Some hospital still get pesin when e be say e go stand by you. If anything happen now, you go go meet am say: “um Something happen oh,” or “I dey owe dem oh, you go help me stand. See the day wey I go pay.” If you never come, na that pesin na him dem go hold. The pesin fit help you pay come outside. E fit help you beg dem say: “Okay, make una reduce money for am.” Or e go come pay so-so-so day. Pipu still dey like that. Pesin dey wey you fit go meet say, “See the day wey I go pay.” Nayin make sometimes, if you know say na this hospital you dey always go if you dey sick, na this hospital you dey go if your pikin no well — you know say na there you dey go — dey know you. You go find pesin near well well. You go find pesin dey close to you, so that anytime wey you go the hospital, dem go know say, “um You and this pesin una know well well oh.” In case if anything happen, you go see who go help you talk come outside. Sometimes if you dey hospital, no wait till you well finish you wan go house before you go dey ask: “How much be my money?” As dem dey treat you, dey ask dem how much dem don dey spend. Dey go so: “How much be wetin una don dey give me since I dey here?” No wait till the day wey you go comot before you ask. Sometimes you fit dey there dey ask: “How much una don use for me?” “Wetin dem don spend for you?” “How much dem don use?” So that you go know if na to go house oh, or na to still dey stay there oh. Because the more you dey stay for hospital bed, the more the money dey high. If you wan talk make dem reduce money for you — no fear. Open your mouth talk come outside say: “um E too much. Make una reduce for me.” No fear to talk. If na work you dey work, na for your working place you for fall, dem come send you go hospital — na those pipu go pay the money. As dem dey treat you, you go dey ask dem: “How much be everything wey una dey use?” In case dem wan minus am from your salary, you go know. As dem dey give you medicine, ask dem: “How much be the medicine?” Dey write am down. Dey calculate am, make you for know how much wey you go fit pay. If you no go fit pay, you go say: “Okay, make una leave this one oh.” If dem give you bill for hospital, check where error dey. Know where dem no write well and where dem write well. Tell dem say: “um Here una no give me this one. Why una come write am?” Dem go come tell you say, “um see when we take give you,” or “We no give you — no vex.” Meet one pesin or two pipu wey dey dey pay. Tell dem say: “um make una reduce for me abeg.” So if you dey hospital — dey talk. If dem dey treat you, ask dem: “Wetin dem dey give you? How much e be?” Make you know. You fit ask pesin make dem help you reduce the money. Make dem help you pay. Say: “E too much.” Na so e be.

Wetin I wan talk now na wetin concern all this small small community and where dey dey treat pipu, and how dey go fit take help pipu — na wetin I wan talk now. Pipu dey wey e be say if dem wan go hospital na, pipu dey wey e be say if dey dey sick, dey no go hospital. But dey go tell dem say make dey come hospital for check-up every three-three months, every one-one month. But sometimes, because say where dey dey go hospital far, because say transport cost and where dey dey go, where the hospital dey far well well, dem no dey fit dey make am dey go. So e go good make all this govament make dem help us put all this clinic, all this small small clinic — make dem help us put for this small small community wey pipu dey, wey e be say e no too big like that — so that dey go fit dey go hospital anytime wey dey want. So that dey no go dey waste time dey enter road dey go far place because say dey wan go hospital, because say dey wan go check-up. And if dey still look am, all this clinic wey dey dey put for all this small small village, sometimes dey dey short. You know why dey dey short? Because e get somethings wey dey go bring come na, e get some kin medisin, some kin injection wey dey go bring give dem say, “um make una dey use for pipu oh.” And because say the area, the place no open well well, pipu no too plenty — how many pipu dey sick? So the thin go dey there, dem no go use am for pipu. Before you know, e go dey spoil, dem go come dey troway dem — many many things like that. So na him make am be say if dey wan carry hospital come or carry clinic come, dey go find place wey open, wey pipu plenty, wey pipu many for the area — dey go go put am for there. Because if things dey spoil like that, dey no go fit dey pay dem well, because dey go dey minus money wey dey don waste. The one wey dey don troway, dey go dey calculate am. Dey fit say, “ this thin don spoil. Things don spoil well well oh,” dey go from there dey minus from their salary. So e no good. So wetin go fit help dem be say, all this our govament dey go help us provide all those things wey dey need. Put small one for there, dey go still dey reduce money wey dey still dey tell pipu make dey pay for hospitul. Dey fit put free clinic for any village. Say “um okay, make we use this one take help una.” Make anytime wey anybody dey sick, e fit for there, and dey go treat una, dey no go collect money. But government go still dey pay the workers — the nurse wey dey the place, dey go dey pay am — but na free. And for that kin thin now, to come dey the village, dey go get pesin wen e be say e dey work for hospital and e sabi treat pipu. Dey go still get pesin wey dey teach pipu how dey take dey live their life make dey no dey sick. E go get pesin wey go still dey teach pipu wey dey the community the way dey go take dey keep their water, the way dey go take dey keep their food. Because all those things dey wey dey make pipu dey sick well well — if you no dey cover your food well, you no dey drink clean water, you dey chop food wey fly don enter, you dey do things wey e be say you go dey chop things wey e be say e no clean, e no good — all those things dey cause sickness. You dey sick for where mosquito dey, mosquito go dey bite you — all those things na him dey cause sickness. Dey go get pesin wey go dey teach dem all those things — how you go take dey take dey sweep your house make e clean. If you dey stay where clean dey, dey eat good food, e no get as you wan take sick if you dey eat beta beta food. So pipu wen go fit help this thin wen I dey talk now, wey go fit do am, na pipu wey dey dey call mobile health clinic. Na dem go fit carry small hospital come, carry small clinic come — any community wey e be say na small pipu dey live for there, na dem go fit do am. Dey come employ pipu wey know medisin, wey don go school, wey dey work — wey dey dey call community health workers. Dey go come employ dem come dey work for there, for the small village. Dey go dey pay dem. But before dey go do am, dey go come meet pipu wey dey the community, wey dey dey call elders — pipu wey dey there, all those men wey dey — dey come follow dem talk say “um see wetin we wan put for here oh, see wetin we wan bring come for una oh.” If all those one agree, before dey go come do am. Dey no go just come like that say dey wan do that kin thin — no. Or if dey no put that one, dey fit still carry pipu wey dey give medisin house to house. Na dem be all this community workers wey I dey talk. Dey go come give dem medisin and injection say, “Okay make una carry am dey waka house to house.” Or you will some — if una dey see all those pipu — e get pipu wey e be say dey go dey go church, dey go dey go church to church. If dey comot from this church, dey enter this one. Dey go dey give pipu medisin say, “E get sickness wey dey come for front oh, na him we dey give una this one make una take prevent am before e go come.” Dey go dey go hospital, dey go school, dey give pipu like that. And e good. Na wetin government take dey help for free. Dey no dey collect money. Dey go dey waka dey give pipu. If dey don give pipu finish, dey go pay dem.

This one na cosigning um far place if person dey sick na where you dey stay dey far for de where de person dey leave dey far e no near wear hospital dey at all e dey hard well well because before person wey dey see go travel enter motor come go where hospital dey when e be sey e far no near am e dey hard e go come dey find motor na him make pipu before dem go before you know dem don die because before if dem no get motor for deir own dem no get deir own motor dem no get deir own machine dem go come dey find who go carry dem before dem go come dey find we go carry dem come enter road dey go where dem dey go hospital wey dem wan go and in far na him make am before you go reach dem you go hear sey de person don give up de person don die because sey e no quick dem reach road far as dem dey go hold up fit dey road traffic fit dey road motor fit block road when e be sey dem no go fit reach dere on different different things dey wey dey happen wen e be sey na him dey make pipu no dey quick reach where dem dey go na him make am if person dey sick before you go weak am well well when e be sey e no fit talk again carry am go hospital if you know sey na only you dey stay house you no get small pikin you no get anybody na only you dey stay no wait till a reach one month before you go, go hospitul nor wait till when de thing don weak you well well you don siddon you no see help again you no fit talk again before you sey you wan go hospital even if na head ick dey do you if you do you today e no finish you do you tomorrow you no finish de ted day go hospital go tell doctor sey see wetin dey do me o like all dese um rural areas now na all those small small areas outside town wen no dey inside city wen be like small small village wey e be sey na small small houses dey dere hospital no dey dey dere fit get hospital but e go far from where dem dey all those areas wey pipu no dey too stay so dem no dey too put plenty hospital for dere na small hospital na im dem dey put for dere you fit go there now dem go tell you sey um doctor no dey oh nurses dey on leave oh e no go con see who go treat you na him make dem dey sey stay stay where e be sey if anything dey do you, you see where you go quic run go wen fi even na chemist oh na pharmacy oh go dey go give you medicine if you too dey delay sey um this sickness e never too serious make i siddon for house this sickness never too serious make i siddon for house e go dey worse dey worse before you know e go con weak you finish de more you dey stay house de more de pain dey reduce i mean de more you dey stay house de more de pain dey increase de more de thing dey do you well well dey quick go hospital no dey wait till you liedon finish before you go sey you wan go hospital abeg all this area wey i dey talk about now na area wey e be sey na farm na im dem dey do for dere dem no too get better work and better business for dere who dey do farm dey manage i know sey na him be one thing wey dey make pipu no dey quick go hospital because dem go sey money for food no dey you no fit buy medicine dey drink now when you no get food to chop dat one still dey wetin make pipu dey stay wey dem no go go hospital for de despite sey de hospital far or where dem wan go buy medicine far this rural area na place wey e be sey na small pipu dey stay for dere na small houses na him build for dere small house na dere pipu dey stay and dem no get beta work na dere pipu wey dey suffer dey pass no work for dem pipu dey do farm wey dem take dey survive take dey chop dey give deir children and if you go hospital, hospital cost so na im make dem no dey quic go because of money sometimes person wey no get e own motor e no get him own machine before e go sey make e find moto carry am go hospital or fin machine carry am go hospital de money wey dem go collect e go big well well machine fit tell you sey e no dey pass this road oh or where de hospital today too far e no go go that side oh even if you sey he wan go but money wey e go tell you when you go take carry you go you no go fit pay am dat one still dey wetin e be sey na him make pipu no dey fit dey go hospital pipu wey dey live all those villages well small small wey dey far when e be sey hospital e no dey inside de village and all dese hospital wey dey village dem no dey get doctor dem no dey get nurses dey fit get but na small small one na hin dey get de one wey e be sey because de area dem no get plenty pipu for dere na de one wey dem go fit pay na im dem dey carry dey work for dere you fit go I firs talk am before sey you fit go all those hospital now for village dem go tell you sey doctor no dey oh doctor dey on leave oh you no go see who go at ten d to you, you no go see who go look you na him make am sometimes if you go hospital you no go see who go sey um wetin dey do you no go see who go treat you because na small small doctor and nurse na im dem dey get for dere dem no dey too get because na village na pipu wey dem go fit pay na im dey dem employ for dere so wetin dem go do wey go make dem fit get hospital get transport na when government go help dem bring machine bring moto wey go dey do okada for dem dey do taxi for dem wey go dey carry dem na hin dem go fit take um get help when e be sey if anybody dey comot e go dey easy for am to comot dem go carry all dese pipu wey dey treat pipu when sabi work still come de place make dem dey help dem do am na so i talk am reach o.

Wetin i wan talk now na how dem go fit take bring where dem dey do check up wey dem take dey treat pipu like hospital or clinic for all this small area all dese small community and how dem go take put pipu who bring things come dere now e get wetin dem dey call primary care this primary care na dem be de pipu wey dey be say dem suppose bring maybe um small hospital wey dem dey call clinic for all dese areas dey go come bring medicine carry vaccine medicine wey dem call vaccine come even check up when e be say pipu sometimes dem go go check up go check deir body no where anything dey do dem go get free medicine wey dem dey give anybody wey get any problem for body an how dey care for pipu wey get disease and how dem go take dey know say um see wetin dey do dem o see wetin be this person problem and how dem go take give am medicine wey e go fit take well dem go still carry pipu wey go dey teach dem come de way dem go take dey do deir things de way dem go take dey care for deir self wey go make dem no dey get different problem for body again dem go bring pipu wen go dey help dem dey check deir body pipu wey go dey help dem dey check if dey get any diseases for body when e be sey na em dey cause sickness for dem and pipu wey get diabetes wey get too much sugar for body and pipu wey get hyper ten sion wey be B.P wen e be say pipu blood dey rise den when e be say especially for pipu when e be sey dey dey think well well na dem dey get B.P deir blood dey come rise that thing e dey kill so dem dey manage am de go bring pipu wey be sey dem go dey check dem wey go dem go dey come check up dem go bring pipu wey go dey check dem dey know sey ah this thing don high oh dem go give dem medicine wey go make am reduce dem go still know sey um e don low o dem go give dem medicine wey go come make am high don be say e go high oh but e go dey okay dey normal even pipu wey dey be sey deir teeth dey pain dem, dem go still bring pipu when sabi work for teeth when e be sey if your teeth dey pain you, you fit go dere dem go help you watch am dem go help you clean am if you don break sey e don roti finish for inside e get wetin dem dey call filing wey dem go put am if de teeth don roti dem go comot am dem go put anoder one back for you dey go still bring pipu wey sabi dis work well well wen e be sey pipu wey be sey deir head be like wetin dey scatter wey be like who wan craze dem go bring pipu wey go dey check pipu brain wen e be sey if person don dey misbehave you no come dey do well again you see say person character don dey change e no be like before dem go bring person when e be sabi di work if you know anybody e head don dey touch you no dey behave like wetin dey do before you go carry am go deir dey go help am check am know sey as see wetin dey do am o e be like say e wan mad oh e be like say e wan crase oh dem dey come know even women wen e be say if dem get belle women some moders if dem get belle deir body dey change dem go dey do anyhow you go still carry dem go dem go come know say belle wey dem get do like dat o abi na na anoder thing dey do dem and wetin dey go do wey dey make this thing wey dey make dis pipu dey na, na when dem go find place put this clinic na when dey go dey near pipu so that pipu no go dey travel dey go far place say na hospital dem dey go again or sey na check up open one small place put workers wey no work for dere government dey go pay dem dey go dey help our moders wey dey area if dey still do am like that even use sey dem wan say make pipu dey pay dem go put am when de say pipu go fit dey pay de money no go do too high like who go private hospital dem know sey this one na hospital wey government put take dey help pipu even if dem wan dey collect money de money go small wey dem go dey collect dem no go do dey charge pipu because dey just use am pay help head deck sey e near dem pipu go still dey come and even for schools wey go dey dem suppose put all dis clinic for hospital for school and church so that because of students wey dey go school and deir teachers if any do dem dem dey go go dere and dem no go dem go treat dem dem no go collect money from dey no go collect money from deir hand and if de clinic dey even sey dem dey do something anything dey happen maybe dem dey do festival for de community person injure person fall in wound dem go see where dem go rush am go go treat am before di blood go comot finish for im body dem go see where dem go carry am go, go treat am na im make this thing good make dem get am for this small community make government help us put all those things put am for schools wey children our children dey go so dat incase if dem dey play ball dem dey play de wound see where dem go carry dem go, go do am so wetin we want na make dem help us put all dese things if na school oh if na church oh make dem put am so that any of our children wey something dey do e go quick we dey carry de children go dere or our moders sey anything dey do dem pick us carry dem go dey make dem treat for us na so e be na wetin we dey beg government wen dey do for us

Today i wan talk how medicine wey dem take dey comot bele dey work, medicine wey dey make person no get belle if you take this medicine e go make you not get ovulation that ovulation na that white thing wey dey come outside for woman body if woman don see e period finish dat one na hin dey follow am and na that one na em dey make woman carry bele na im be de egg wey go come outside white white thing go dey come outside na im dey make person get bele so if you take this medicine now den e go come make that one wey dem dey call ovulation that white one suppose come outside after you don see your period finish e no go come outside again because of dey de medicine wey de make person no get belle wey wen you take de medicine go come stop that one dem no go make am come out so anything wey you do now with man you no fit get belle this medicine still dey make woman body dey close e go tight e geh where e be sey na dere de egg dey dey wen e be sey if man meet woman if he put something inside him body dey wey suppose make am get belle if dat one come enter e body because of de medicine wey e take e go come cover de place den de man um something wen e pure inside de woman e no go reach where de thing dey wey go make de make woman get belle na de medicine na em dey help wey go make de place close so dat where de man so that wetin de man put for de woman body e no go fit reach dere e go make am no get belle inside woman body this medicine still dey help e dey make e get one thing wey dey inside woman body for woman were woman for di piece e get one thing wey dey dere when e be sey na inside naim this egg wey dey make person dey ovulate na inside dey na him dey so if take medicine e go go block that line when e be sey if man and meet den wetin de woman de man go comot for e body wetin you go pour for hin body enter woman own den de medicine go come make that line block so that e no go fit reach where de woman egg dey and dis medicine is dey make if de woman take am e dey make e get wetin de dey call um homonal balance if you take this medicine if to sey you dey see your period on TWENTY e go make am go dey come on de EIGHT or on de FIVE e go make de date wen you take dey see your period e go make am change because de medicine e no too good for body e no dey advicable e no good make pipu dey take am every time because e dey change woman body no be everybody e dey good for deir body you fit take am today naw if to sey you dey see your period now on de side go come outside on de TWENTY dat one still dey na dat one dem dey call hormonal change or hormonal filtration e go dey change your period dey change your ovulation that time you no go fit dey calculate when you take dey see your period again we no fit dey calculate wen e dey come again dey thing come dey confuse you before you know you don carry bele de medicine no good wen dem dey take every time because you fit dey take am fit go affect something for your body e fit go affect your womb e fit go affect anoder thing for body e no good wey dem dey take am every time na once in a while na him take dey take am unless sey you be person when e be sey you no wan born pikin again e don burn finish ehen you fit dey take am every time you know sey i no wan born pikin again o dat one no be problem na only for person wey never born before if you dey take am e no good e fih go do anoder thing go cause anoder thing for body but if you be moda wey don born finish again o i no wan born again o this one wey una burn e don reach e don do me dis one e don reach e don do me ehen e fit dey take am every time make it for de work for your body well, well and this medicine wey una dey talk about so it still get wey for good o it get wey for good for body aside sey I dey help me person no get belle or make person no carry belle still get where for good if na if you be for person wen e be sey your period e no dey come this medicine go make am dey come if you be person wey e be sey you go see am today tomorrow you no go see am you go see am this month next month e no go see your period e go help am dey come and e still dey make all dese black spot o all dese pimples wey dey person body wey dey person face e medicine dey de medicine still dey help am dey reduce for person body if you wan know how de medicine take dey work you go go hospital you go see doctor or nurse wen you de follow buy am or wen e dey give you de medicine e go explain for you how e take dey work for body and things wey e dey do am things wey e no dey do and how you go take dey take am no just carry um go chemist you come go buy am go dey take o because e no good e better make e who no de know de work give you e go tell you how you go take am so that nothing go do make e no go affect anytin wey dey your body so de medicine good for moder wen e be sey e no wan burn pikin again for person wey e be sey him no wan burn pikin again e don burn finish no be for who never burn attal who never marry e no good